Ofaalama yiingulu. Iingulu oya simana oshoka ohayi vulu okulandithwa po yi na omwenyo nenge tayi landithwa po onyama, ano ya dhipagwa nale. Ohayi eta po iisimpo yokulanda omeya, iikulya nosho wo okufuta aaniilonga mboka taya longo pehala mpoka.

Pethimbo lyomuloka gwagwana, moofaalama oshowoo momapya aantu ohaa kongo omambakumbaku opo yapulule momapya. Momapya ohamu kunwa iilikolomwa ya yoolokathana nuuna iilikolomwa mbino yapiti, etayi likolwamo, ngele yimwe yagwana ohayi landithwapo opo yi etepo iimaliwa noshowoo iinima yilwe.

Momatale, momadhiya, noshowo momahala moka hamu munwa oohi dhomaludhi gayoolokathana, uuna oohi dhamonika kutya odha koka, nena aantu ohaye dhi kuthamo noonete, e tadhi landithwa po, dhi ete po iisimpo, noshowo okuka landa iinima yilwe yayoolokathana.

Iinamwenyo yopaushitwe ngaashi oondjamba, oya simana oshoka ohayi nana aatalelipo, okuza kondje yoshilongo, opo yeye ya talelepo omahala mpoka tapu munwa iinamwenyo, yopaushitwe oshoka otayi eta iimaliwa moshilongo noshowo iinima yilwe omawuwanawa ogendji.

Pamuthigululwakalo ,pashiwambo unene megumbo ngele omuna oshituthi shohango aakulukadhi ohaya zala oonguwo dhawo dhoshiwambo ,omishila peke ndhoka tadhi ligola tadhi ulike enyanyu noshoewo oombiga dhomalovu giilya goshiwambo ndhoka dhili pombanda yomitse kondunda hoka kuna aafuko.